hayssafe mela shiikida asata nuni beyishi asati uttidi beyshi henta sinthenka nam7u adeti ekkidi henta galatishe de7oosona issi addey kaba kushen gibabbe oykkides

Hayssafe bollan de7iza misile nuni be7ishin daro tamaarida asati sinthen zo7o oyde bolla uttidayssanne eta guyerakka daro tamaareta deyssati eqqidi de7izayssa bessees.

hassafe bola daro paydon iita daro asati shii7i uttin issi adde kezidi woossi shime7enta qala shedizayssa be ayss adde porshe pudde salo denethides

Hessafe bollan daro asati maqi motorera caanettidi haayitayssa beyayssa hayssatika issi na bandira oykki dupude dhoqistidayssa bessees.

hayssafe bollan deeza masilonios quhsizay domma dumma asati shiiqidi utti gidde ishin issi karetha mayo mayda addey qasse dandili intas haasaya haasayish dees

hayssafe bollan dumma dumma kilabisika iza kowaseka anjati uttidi de izayssa bessees intaguyerakka daro asati ekkidi deyoosona

hayssafe bolla booththa mayo mayida heedzdzo asati banta kushe kude dhokqu histidi tophiya dere sithen eqqidi be tamarida timisteson ooththo ooththanas qaalla gelisshe doosona

hayssafe bollan shiqidi goyiza asa woy komitha qeexiza asanne yubeshin aawatanne aayotikka de7oosa dumma dumma may7o may7idi biittafe witha denthishe dewoossa

Haysafe bollan diza misilen tani be'ishin issi haaway ba kushen xurumba oykkidi punnizayssa beyo dandays hayssi haawaykka lentafe guyera diza aawatikka dunguzaa qoobe wothi doossana

Haysafi bollan shida asatanameshin bantaqhoolen dunduza yekkiday kinne samay poote may danamo asati xintzen eqqida inta guerakka daro asati beetto sona

Hessafe bollan shiiqida misine dumma dumma junduza mayo may'ida asati bettosona hanko hasayka issife shiicetti duuttidi deoosana.

hissafe bolduns hyiqida indota nin geeshi bashin shaashu shaaishenne qorishe de7oosona bantawopphenka shaashe qachki deizayssa hamisi leetas qoncisanas dandayides

hissappe bollan deiza misiley nus qonccisizay issi kuwaase kaayiza asati wancca ekkidayssa be'oos.issi adeykka galba maayidi dees.

Hayssafe bollan shifidamisinne zinibinshin dasha miti dundusa malamayidi ba kushin maataw ekkidi utti dizayssa be oossa inda gu yeranqa daro asathi deettas.

Hayssafe bolla nu be'iza misile nuus qoncisizay zo7o qorqoroy diza keeththatanne dumma dumma mitha qommoti beytosona madha

Haysafe bolla dunguza may7o may7ida asati shiiqidi phittigayssa beyansa ha asatikka banjaw7e bolla samay qoobe aaththidinne dunguza qoobekka aaththidi doossa

Hayssafe boolan daro asati issife shiiqidi dubbusha isizzayssa bessees hayssatikka dumma dumma mayo mayidi de7oosona iza keettan gaashintta.

Isi away magirafoone oykkidi booththa oyde bolla uttidi haasayi izayssappe aaris issika manaxire haathtidi de'izayssa hamisi geltas qoncirisides

Safe bollan dumma dumma bisxirina parteme goncisiza ayomoyida asati shiiqetti din ittidayssa bessies inta goyerakka dungesa qaciqacida indosi beyttoosa

Misafe bollan dumma dumma tamalida asati sinxe baggara dungozanne dumma dumma man'u maydi utti dorsaa inta puherakka paydun cora asati utti dirkos.

Hayssafe bolla de iza misilenini bayshi purqafe medhettida so sinthen issi kashen ya7i eqqara dizayssanne izi achchen kashshuchay doorettidi dizayssa hessees.

hayssafe bollan shiiqida misilen asati banta kushen dumma dumma medho oykkida maandujatanne dumma dumma soos koshshiza miishata ooththizayssa beyo dandayays

Eyssafe bollan deiza misine omefeshi issin doy uttada ba kushen dashin zaqolida sollo kessanas pude denthizayssa akeekoos indiyakka ba hodhphen samay qajci qaccadus.

Hayssafe bolnan diza mesamihona beshi qita agsume muqolage wela nuhuidi beyyaggita hawidati medhettishe dizayssamme shuchchateeeqkees

hayssafe gude bagganne mude ishi qamise may7ida inuddonne gashe addana7e dumetidi eqqidide izayssa bessies hayssatikka isharanne michira daagoosana naayi akka karethanne wootha walakka moyo maayadus

Hessafe bollan deezamisane numerdensu asatu siqeti gitara shucha garsen gegidi hayddine fesi doosama issi haawaykka issi naas ki babbe oykkidi urci des.

hayssafe bollan dehiza hasathanan beeshi bandabahila weykko banta roga mayo may7idi ganta kushen mitheoykkikka goppiza asay beettoosonna

hayssafe bollanshin idao asata nuni beishin maale ma7o may7ida asati bettosara hasatikka bantapushin xulunbanne kallo dumma dumma miishata ekkidi deya wossana

Hessafe bolla dita apa giddon gita ha'ilashonne boltha medho pekkida daro kaboti beettoosona akahoda diixanka cililo maatay beetteti.

Haysappe pude bagan de'iza misile nuni beyishin gitta gitta kameti hera ha yishe de'osona bothane lo'izaysako oge bollaka asati eqidi de'osona

Haysappe bollan shiiqida misalanos qoncisiza karetha mora giddon diza midosay bettees haysses ka kacey iita adusseeko hedhoykka karethanne booththa walakkakko

Hayssappe bollan diza misily noos qoncisiza issi cililo mayo may7ida indiya sinqe banki giza banka eessa shidizayssa pe7o danda7oos issi sinthenka dumma payfeti do7ossa.

hansafe bollan shigida misilin daro asati shiqiti utti dubpushizayssa beyo danda7oos garsyawakara kafana digital gida xofey beettees heedzdzu indotikka banta hu7e bolla xinxamida

Hessafe bollan addis lisan giza ediso kezilayssi beettees hayssika adama qorqoro pabrika giza hara elisoeta gassera beettees.

hayssafe bollan indere todhdha maare aymade aabiye issi addara kushe sarotetha laamettidayssa meyayss hayssa garserakka xoofe dees

Hisafe guanan dumma dumma asatas maalo immiza minishati beettette saathes gido abraati siddu dumma dumma agalete immizayssati dogos.

issafe bollan deiza misilenoos qoncisizay kita wora achchin kita abbayde dizayssa besseys ha baanka markabin bizayssa beyo danda7os aathteheyka wogggawita

Hayssafe bollan de iza misi lamlane beeshin issi kita mixa bolla mabrate shuwoti dezayssa gessees iza weerakka gita saloy beettishe dees

hayssabe bollan geeza misiley qonqisizay heedzdzo asati beetto asana nam7atikka zo7o may7o may7idesona issi zo7o may7o may7ida addeba kushin komputero oykkidi dees

Hayssafe bollan diiza mishilineni geeshin otiza ooththiza asati beettoosina haasatikka banta melaya may'o may'idi buro ooththettiza diishe garse eqqidinne uttidi diyosa.

Haysappe bollan de'iza misile nus qoncisizay ichachu samaye oyideyne nam'u xarapheza woykon xaraphey betes gede bagara nam'u samaye oyideyne issi jarkaney uttida

haysafe bollan de iza asasanone be dishi issife shiiqidi ordo asati uttidi haasayishe dizayssa be oos issiyadeekka ba kushe akafa woykki zokko zaari eqqides

hayssape bollan de7iza misile nus qoncisizay meetakka petizayssa urseka misaka doommi dagkiza eriso dagafidayssi beettees hayssa giddonka asati miisheede oosa.

Hayssafe bolla nam'a hasati bantasinthen dagtaranne komputere wothidi ittidi oosana issi addeykka dunguza qoobe hathishin hayssi adde bawophe bolla ba naxere wothides

Hayssafe bollan deiza misiley muus qoncisizay awash banki gizayssi aqimey bayntayssadas oykko wolqay labbanida asas zaytenne duqeete immizayssa prissees.

Hayssafe bollan deesa misiloomiyos qoncisiza awash baankey bira taybo aggidi intesilkin goo'eti tegqiza eriso kessidayssa bessees.

hassafe bolan dumma dumma mayo70 mayde asati beettoosana haasatikka dunguza mayanne xibabe biidosana intifa shiiqi uttidi kath milayssafe ays

hayssafe bollan de iza misilenius qoncisizay daruro karetha may7o may7ida asati ha baggara ottidosona ha baggarakka heedzdzu asatidi dubbushishede oosa

hayssafe bolla shiiqida misile nus qoncisizay xaraphe yushon oydeti gigetidi asas dizayssa bessees hayssika xaraphe bolla katha anate ettidas

Hayssafe bolla shiiqida misiley nuus qoncisizay issi kath miza son qi ta dalgason xarapherane oydara giiseti giigetipettidayssa bessees hayssanka celilo mithati tafetidos.

hayssafe bollan shiiqida asata nuni beeshe tama metoy gakkish ashshiza asa giddidayssa maya gaden didi ero dandawos issi addeyka gortsawan mayedes

hayssafe bollan issi gita woykko gakkami bootha ne karethama oykkidi haa keizayssa bessiis iza bollakka simno mach iza xufey de'ees

hessafe bollan shiikida misile poolise malaya mayida aaway bantafe bolla mana xide wothidi ekqi dizayssa hessiyes bandakushenka dabtare oykki de7oose

hayssafe bolla namua asati karetha oyde bolla ottidi asa sibsaba shiishidi haasay izayssa beyo dandawoos hayssetappeka issi naa ba hudhe bolla qoobe woththidis.

hayssafe bollan paydo uchachappe daro asati beetoosana asatappeka nam7u indoti musudome ammano kaallidayssa giddidayssa ha sha inte ayfe karen xaaxi dayssafe ero danda7ays

ayssafe bollan deggzam sila inobeshon issi indiya hambilans woykko kaame gidde tada deawus handi akka booththa kootimiqaqe qachada deawus

Hayssafe bollan gita lo7iza keetidi ichashu xeekitho laytha bonshizayssa bessees hayssafe pude baggarakka bedagi muulat bode warg diyu geliyugida xofe dees.

Hayssafe bolle gita keeththay beeqqeessa keeththata booththanne dumma dumma midhota oykkidi lo7izayssako gede bati xanka mithati de,oossana

hayssafe bollan bole kifila ketama bixehina parte biiroy beetees hayssa sinthenka todhdhiya bandinay kaqittidi dizayssa beyo dandaayss asatikka hamixishe de,osonaa

hayssafe bollan shiiqida misileni be7ishin mangiste keexxida gita dalga keeththay beettees iza giddonikka banderati me7o nudho ykkida todha banderanne dababe banderay geetetes

Hisafe bollon shiiqida misilenoonbeshin bootha medh oykkida lo"iza sooji beettoosana qinta sinxinga dumma dumma medh oykkida ciishshati beettoosana

Issi adde garsera zo7o shurame may7ydi afara qasama qooppe may7di maygirafoone oykkidi eqqi haasayizayssa peyo dandayays.

haysafe bollan deeza misile tane xeeydishin sinthen samay pudhe pudhiza ciirsheti de7osona iza guye waggarakka qaassins pita qaalay hospitaale diza xoofe raggita keetxay beette

heysafe bolla nam7u haakimeti peetosona issi mayka muye sabe mayi didees issi mayka goothi meedes ha xeellishekka miichi shede sinda sintan gayelandera haatxeebetes

hayssappe bollan issi duutha woyqo parangeranne issi karethade bashshara uttidi dhiizayssa bessees issi parangekka ba kushen qokagiza ushi oykkides

hayssafe bollon de'iza misiley qoncisiza issi paranjiyade aadr akime akamidi kushe pude denthidi xoosse galatishi deees dumma dumma saketida asatikka hara baggara de,oosoona

hayssafe bollan de'iza misile nuni be'eshin isi ayoy madirke bolla kiza eqqada maykera xibabe mayo mayada nashshizayssa beyo dandawus indiyaaka ba ayepe bolla manaxire wothadus

Hayssape bollan issi adde pasuta asas immi zayssa fessiys haaddeyka zo7o shemizenne karetha sore may7di xempidi suuth yuyisheddees

hayssafe bollan issi nuuhe safetidi anka bolla ichidi dizayssa beyoosa kushenka kanuna qachidi dees guera katira siwuthidi iza bolla zempidi dizayssa beyays

hayssafe bollan diza misilemondesh issin de7e xi fabe may7o may7oda hidisensandera maygirafooneti ittidi deeshi haasayizays bessies

Hayssafe bollon deyiza masileenes qoncisiza nam7u addeme nam7u hendey issife shiiqidi keeke qanxizay sabeyo dandayas hindiyakka haakki mekk.

Hansabe wollan daro asatin siiqidi naxala may'idi issi yeeho keeththa sinten iqqidi deizayssa bessis sintenka issi aaway karetha botte aththidi eqqida.

hayssafe bollan geessan silemeonfeeshi keedzdzu aayoti beettosona ha heedzdzu ayetappekanan ati bandza wuphen karetha shaashe qachida issi n geyakka be naa idimmada de7as

Hayssafe bolla naideshin wolqan dhayda daro indotinne kashe naygi shiiqidi uttidayssa bessees hayssataska mayoynne dumma dummumishay koshshees.

hayssape bollan bilxgina mayo moydine dunguza bantaqoole bolla yaggidi duge hametiza asati beettosona ha asatikka issife duge shiiqidi wora giddon odhishe doossana

Hayssappe bolan shiiqida misilen oge besees. ogiya gaxankka mithay xiskidi des gede bagankka qorqoro axirera axaretida keehthay beetees. nu laytha baow odees.

hayssafe bollan yunibeshin nibi internashonal banki giza banke sinthan nam7u materey eqqiti dizayssa beyoos issi motamatere bollaka karetha mayo mayda addey uttidi gees

Hayssape bollan shiiqida misile nuuni be7ishin heedzu asati beettosona ha heedzilu asatappeka n7ati adde issinniya inddoko ba kushen karttooone shiishada oykkadus.

Hansafe bolla beettiza sohoy bortha qalamete ettidayssa beyayss sa"an kawee posimintan qa matan hinsettidi de7ees

heesafe bollan de iza misilenoos qongesiwe dara asati kezidi banta safara ogi giigissizayssa beyo dandawos haasatikka burikka kezidi bantasafara giigissishadios

Hayssafe wolyon shiiqi damsinaiibeeshi asati shiiqi exidi asata mukkizayssa bessees issi addeka phaayfe bolla malaxire aatxidi dizayssa beeyoos

Hayssafe bolla ne internashional bank iza banki sinthan nam'u motoreti eqqidizen sabeetees issi motore bollafa issi karekamana miidade itiri dees.

Dafe bollan de7ize misilemin bo7isi issi booththa moyo maydi bahope bolla shaasho gaqqidadde sunthayka hatofanta braaman dizayssi uttidi dees zageerakkamisitide worqetatanne wancate diyoosona.

Hayssafe bollon shiifi daamu sileeta s qunci siday dabu biso akkilele giddon wodditi kataman diza stadadere biiro gulaytaas beettees asatikka eqqidoosa

heessafe doleyon lo7isa keeththeti miittites intha sinthenka chilido maatati dopitidayssi beessies sinthenka maatati hiixettidi deroosa

Izaabe bollan issi tawareson oykko silxanay imettizason asati shiqidi uttidayssa be7oos hayssabe habaggarakka projek dergiza miishey beettees

Hayssafe bollan issi yadde dhoqa soopede keeththe yida xoafe sinthen eqqidi sawayee sopfe may7di maykrafoone oykki haasayide si biettes ayfenkamole xide wuthidis

hayssafe bolnan shiiki da misi lanmibiashin dumma dumma asatin shuuxati uttidi patana woykko baacu ekkishe dizoyssa bessees ha asatikka laaletidi uttida

Hayssafe bollan de'iza misile nus qonccisizay gita keeththay beettes ha keeththayka cililo medho qalame tiyettidi de'ees gede baggarakka asati beettoosana.

Haysape bollan issi pirde keeththa sinthen bandiray eqqidayssanne dumma dumma medho oykkida iqati de'zayssappe kareththa oydeykka de'is.

hayssafe bollan diza misilen nuni beyshin sinthay giza ginso giza adde dhoqaso pirde keeththa pirezidente gididayssanne oyde bolla uthtidi ba piise dooyidayssa bessees

Haysafe bolnan shiiqida musi mela heedzdzu poliseti polise malaya may7idi dhiqkidi deewossona issi gollisefna sure konche mayidi issi zo7a mayo may7ida manja dena oykkida

nam7u asati midiracha bolla eqqidayti beetto sona issi meykka ba kushe guda denthidi di anjettida timirte qoomontue dere ooththana qaala gelishe deees

Hayssafe bollan shiiqida asata daro tamarida adde asayynne indo asati ekkidi de'osona indotikka xibabe ma'idayssa beyo dandawos izanka maatay hixettides

hayssafe bollan shiiqida misiley nus qoncisizay oge geeshshiza asati banta mayo may7idi ogappe qoshasha denthizayssa bessees ha asatikka karethanne hara dumma dumma mayo may7ida

Hayssafe bollan kara woykko gada keeshiza asati tame bolla qoshasha eiefidi denta safara worqo heeran keeshshizayssa beashete ays..

haysabe bolla deiza misilimios qoncisize gita kaami dizayssanne asatiza giddofe dhidatha kessizayssa biyo dandawoos medhoyka cilinanne yerilo malakko

Haysafe bollan zo7onne karetha medho walaka oykki daggita kaami yiidi iitatha quli dibizayssi beettees asatikqa iitatha dentseshe geeshishe di izayssa ansiley qonccisees.

Issafe bollan issiqa zo'onne booththa idho walakka oykkida kaanuy aspaltera haa yizayssi beetees goomayka oyda didayssa hamisideetas qoncisides.

hissafe wolla hegizo asati itika nam7u macanne issi hindoy kara pittizayssa walku geeshizayssa beyans nam7u addetikka karetha poote manedi deyoossana

Hayssafe bollande iza misila nines ba issi daro asati shiiqidi cihelo maata giddofe iitatha kisishe oykko pittishete oosana ha asatikka banta heera geeshshosana

Hayssafe bollan issi kaamen iitatha efide qolidi dizayssa beays haka miyachenka issi lo'iza keeththey dizayssa bees dees kaaiska oyddu gommay dees

Hayssafi bollan issi gida kaame biidi be bolla diza iixatha wara guddis hayssa bessees hakamene beethanne karetha medho walakka oykki dis piyan gadaro iitasati shiifi deyoosana.

Hayssafe bollan issi induy asati kare gieshishi mayza mayo mayada ba heera geeshshash woy katama geeshshash daas diita sataqama daabara hiishshizayssa garays.

hayssafe mollan deissa misiley mus quucisiya gita kaame bolla phigitethaza shiuse hido qolizassa phessees ha7i tathaykka safara bolla dizayssa deeshees

Hayssafe bollan kari woykko safara kezide asati geeshshidayssa woykko pittidayssa be ays haaysetappe kayssiniya asay pitti shemmay zamayo mayada de'awu.

Heysape bollan yeelelone karetha midho walakka woykki na kaame aspasdabela bizayssa bessees hayssika aspasda pitti shenne keeshshishe bees

Hayisapee bollan banta hophe bolla booththa qobe woththida issi aaway yiidi uttidi maashini bolla benta deesho immizayssa deyo dandayes inta eeshoykka geettides

Hayssafe bollan dawisan s gemerseq sina haydan basileyaziqoan koppe ciggizayssa besseesarassiza dumma dumma adoonan go7ettan dandawizayssa ereseessa

hayssappe bollan shiiqida asasatan beeshin huyichhassafe shiiqete ittidi naashonal ayde mexal egguddan haasayi shide yoossana

ansafi inlandi iza isineyneos aneselan ikifinochi ministeri diza qarnara zarsera qasse sifaydedi gitamye palqe maah awaco laggebeeth hawe hslomone diza xuufara beytees

hayssafe bollan issi fayda metaweqiya erisoy beettees hayssika hay gizi paydames kebas dalga kiita aaththes hayssida gishe aykkidiino gizayssa

Hayssame bollan shinki dammisi nunibeeshe darore xamarida asate magaara ha hamitishe izayssa geettees nam7atekka indo gidishen hawakoyti giddekka.

Hayssafe bollan deiza me si gimomefeessi sintha bakkara nam7u hantesinne issinde uttin inta giddon kalciishan beyttees haasaykka tamarida asata shiiqo bidoyssa eroos.

hayssafi gillande iza a side moos qonxisize nam7u arsena leqiza qilabeska iza kohasa ka anchati feechchoosana hayssatikka be mayra may7odi doosaa issineys gabrilakko

haysafes bollan asati wuri shiiqidi eqqida issanne inta sinthen tophiya bayndiray micettidi dizayssa bessees katophiya bayndiraykka inta sinthen dees

Haysafe gollan su daansilyoones qonqosize do7isa maalamayeta tamarida asati shiiphiti ha yizayssa be7oo dandawoos hayssatikka adte ka kanche doyssa be7oos tiixanqa ciishay dees.

Haysafe bolla dumma dumma mayomayida asati harkabe bolla uttidi haaththara dizayssa isseys baggatikka banda wuphphe bolla qoogio wethidosa.

Hayssafe bolla giza misile nuus qoncisizay daro asati kamari da asati puutha giddo kilizayssa peyo dandayoos hayssatikka.

heyssafe bollan issi addey suupe may7o may7di ba ayfe bolla manacire woththidi ba kushenka magirafoone wukkidi haasayizayssa be7o danda7oas

hayssafe bollan de'iza misile nus qoncisizay gita abba achchen woyikko gita aba giddon loiza sohoy dizayissa bessees hayssika desseet giza olla gita sohoy beettees

Hayssafe bollan de'iza misilenos qontisizay ortodoksa ammano bonchettiza ba aalati beettosana hayssisa qidduse laalibelan gideessa bessees.

Hayssafe bollan issi ade matareke bolla ekkidi asata qaala gilxishe dizayssa beays hayssika zeena woykko kiita aaththishe dizayssa beaadis.

haysabe bollayn shiqida misi nine ga ishin karetha mayanni samayu maamoyida tamari dalsatis iqqidi issisa hesayizayssa bessees inta beerakka hara asati beettiyosana

Hayssafe bollan de7iza misilenoni beyishin tirafikenne poolise mallaya may7ida asati motere bolla uttibi salafetti dizayssa beyo danda7oos sinthen dizaykka poolise mallaya may7ides.

hayssafe bollo baydon yucora asati beettosna asatikka dumma dumma may7o may7ida sabi beettosana hayssata biiddoikka olise mayo may7da asi dees

Issi indiya malaya moyomayada eggada dea sohophekka artera dooqettadus izigirakka cililonne gita zumati pittosona.

hayssafe boyonkaameti madadara ichaachcho kaameti eqqidayssa weeko salafeti dizayssa beays sinthe wakkara dizayssi ga poolise takame gidoyssa akeekays

Hayssafe bollan assi addey mepoolise malaya moyomedi eqqidayssi beettees zageerakka ciride lo7iza mixati beettishe de7ooso.

Misafe binan issi aaway kallo ekkidi dees aawaykka poolise malaya may7ijide ussana inda guerakka dumma dumma mayo may7ida qasati deettettes

Hissafe bollon deiza misile nuus koyqisizay issi addey makelakeya malaya may'o may'di ba kushen waaraqafenne istigupdo oyqkidi eqqidi haasayizayssa upe udan gewoos.

hayssafe bollon deizamisinezine daisso issi addey bootha may7o maydi ba kushen maygiraafano ekkidi haasayi sho dees zaguerakka asatimi mithati beettosona

Hayssafe bollan shiuqida addan wiishin poolise malaya mayo may'di qoobe aaththidi garsen issiyaddey iza silke maygirafoonetha oykke haasa a immizayssa bessees.

fansafe golna dumma dumma mayo may7da asati issifa shiiqacti hissicha gillana uttidayssa beayss saanka maatay xitidi qadde heessa

Hayssafe bollan dei hamisi danas qoncisida issi girafisa melolama may'ida adte saytinne juqeete ekkidi asatas shagizayssa pe'o dandayoos.

Hayssafi bollan tamarichi tamaleso mayo mayidi ye kaara gibachin ye afrika tamsaletachin giza baanere oykkidi salfe kezidayssa be7ays.

hessafe worgan imathati hishin asati ceesha mishenne dumma dumma miishe saystishe mookkish deyosa dunguza malamayida aawatikka beettoosa

hayssafe bollan maagere mithara direttida dirsa garsen saaxineti yiigeti ittidayssa be ays afara kasharati du7ewossana intike miceti do7osana

Hayssafe bollan issi geexettidawoykko direttida bessan kaaxinen giigetti giigetti uttidayssa bessees mithayka maagerekko afara sharay hiixetti dees.

Hayssafe bolla dehiza musile noos qoncisizay bixiginna dooriza asati issife shiiqidi pedayu jegnenetachi lo7ekonomiyoi lo7alawinnitachin giida xuufenne bandira oykkidi salpe kezi dayssa bessees.

hessafe bolla shiiqida sannibeyshin dumma dumma may7o may7da asati mitha garsen shiiqi urtidi kushe baqqishe geexizayssa bessees haasata giddonka sintha raaqqiday dees

hessafe bollan de'iza misiley nuusi quncisiza dere topphiya eqlay ministere aymiday abi madurake wolla kizi eqqidi haasayizayssa bessees ikka ba kushin wootha waraqate oyqqides

Meessafe bolnan namu tamarida asati hiidi gelishe iriwaaney qanxishe deyoosana intaguu yerakka dumma dumma mayo may7ida daro asati beettoasa.

Falinsafe bollan shiiqida satanrageshi aburate qachizayssatanne duma dhama antoo sarayssatiidoose gaassatikka poole bolla keezi shennu agrate giigisise doosne

hinsafe dollan dootha maloni walakka samaera may7ida asati sinthe bakkan attidi deyosina baynta phanke samay qoobe wachchilayinta beerakka daro dongoza ma7ida asati beetoosa

Haysafe bollan dumma dumma may'o may'ida indati cirido maata bolla uttidi de izayssa bessees hasatikka dumma dumma medho shaashe banda hophe bolla gachida issi ayakka yanxellawekkadawus.

hayssafe bollon shiiqida musilime ammano kaalliza asati shiiqidi uttidi kathimushinne bantha ba7aale bonchu shetizayssa heyodandaas dumma dumma ushshatanne kathati shiidhosana

Hayssafe bollan shiiqida asati dunguza may'onne xibabe may'di issi bessin shiiqidi utdidosan haasatas da seexanay woykko timidtey imettizayssa.

ha misiley nuus qonciside deni doppha mangistes magayiza male zeemaabe mellashay karetha maya maydi manaxiraathidi uddide nashu deasha beohoos hanqamara

Issafe bollan deeza musilamuus qancisiza gammo dere asati worikka bandilaaweti kezidi kebilxe ginna gar hom yemmanfetochi gidiyeelnan salamachin bejjach in diza sa'oykkidi salbe kezi dayssa bessies.

Ha nu debe gagub itoa angiste waannas tadagalala geera daro tamarida asataa maata oykkidi miidi asatara sabetetha laameti heessabe ae

hayssafe bollan de7iza misilen nus qonccissiza daro tamaarida asati shiiqida sohon nu dere toophiya xeqlay ministeriya ahmede abiy ato mokonine demeqe ay gide gida garssera xuufe de7ees.

Hayssafe bolan deisa misilenii beeshi issi adde gaabe may7idi utteli izagueera qasse dunguza may7o may7idi ekkida asati bettoosona.

Bollande izilame sileemos oncisuyay tophiya fosta keexxay woyqo tophiya postasoy heeriso kessidayssa bessees ha7erisoykka intes silken go7etite gizayssa edisees.

Hayssabe bollan de'iza misilen nu dere tophiyan teelen uthiza indiya madireka bolla eqqada haasayidayssa bessees izi garserakka tiyo telefoon telebire moobayle maggan zaba gergilo mascoomera yudu xuufe dees.

Hayssafe bollan asati asa eqqi suwas asa woykko dere asaas mabiraate aatho gelssidayssa beettees asatikka mitha bolli de7oos

hayssafe bollan dumma dumma miisheti giya shigidi uttidayssa be'ays hayssatappeka ayfa ayfetine kathati deizayssa amsileppe dendada ilodandaadis

heyssafe bollan de'iza misileta tani be'ishin giita mithata garsen tamareti uttidi tamarizayssa xeellays intika woraqatenne iskibirto oykkidosana

hayssafe bellan shida misido minedeshin mum7asati uttidi dukke guye hayssape yo dandawas hinta guyelakka issi nashe nayi bawoqe bolla qoobey wothishe beettiis

issafe bollande iza asatalmenne meeshin nam7u ayuti bayntana7a saketizayssa itimmidi hospitalen hoykko hakimeson dhisikidayssa biro dandawos

Hayssappe bollan gita kaame giddon dumma dumma macasati xumi utidi utidayssan besees. ha asatikka dalgga asati de'osona.

Issafe bollan deiza shinqiday kaayfetanane weeshi dumma dumma ykayfetanne katho ummoti deyoosana mibi miini market giidi xaafettida giyan bayzexetes

hayssafe bollan goshe nayti tamare so mayo mayedi yiidi tamare sokkifile uttidi tamariz hayssa gissees hayssata guddonka tamare so mayo mayonna nayti doosson

Hassafe bolla issi indeya sinthen aqqin hankoyisati qasse oyyde bolla utinen intasiza timirtenne dumma dumma wiisha umizayssa akeefadis xeellanakka danda'adis.

Hayssafe bollan diza asata nuni beisi siiqidi ekki dosona inti ekkida oleykka cililonne lo7izayssaqo yenta gugerako gita cililo mithay beettees ha baggarakka pablik serbis kommishin hawusgiza xuufey dees.

Hayssabe bollan deyisamisihemingoossi so7o medho oykkida gita paame oga gihisishe haa ytessa bessees hayssise so7one karetha mum7o medho ekkides.

hayssafe bolla de'aza dabtare oykko misi linos panxisiza tamare nayti tamare soderanakke sinthi inon xaafidi erala meeda amicisees

kayssappe bollan deza mishile jalilo misile bolla etiya selufon hiidi karethara xaafetida cuosay beettees haysika amaraachchanne engezethon xaafite

Hissafi bollan dumma dummathanne makateta asas shiishshiza alay beettees hayssika biirata tammi shu baki dumma dumma nusheti beettoosana he baggarakka gita kaamin dees.

fiissafe bollan deiza misilolimeshin asati taksi delanas sallafeti eqqidayssa biyo dandaus hakamekka samaynne oocha medho walakka oykkides

Fensafe bollan deiza misilaninu geishin gashe kaametifekko heedzdzu koomo arkida bajaabeti feedoosama hayssatikka salafetidi eqqidiliyoosana asatikka biddoossana.

hayssafe bollan shiiqida misila genshin makidooniyaiya giza xoofebia teesarsiza tophiya giddon diza dumma dumma ammano teqnameti shiiqetidi maqidooniyara ooththizayssaess

ainsafe bolena shiikidayssatanne beeshin cillera qoshasha haaththay yiidi geliza so asa i issidayssanne haaththay beettees celilo maatatikka beettete killera kaqqida asati beettestes

hayssafe bollan deisha misilay nuni beshi issi kaame oyddu goommara dizayssi asata caanidinne afara madabarara daro miishe caanni yidayssa bee7os ha tixarakka eqqida asati

hayssappe bollan de'iza misilenus qoncisizay asati giya bolla ehidi bayziza osotanne basheta beyos haasatikka baynta kushe medhidi shiishosan

Fayssafe bollan issi na7ay qaresa borsa wokkidi gaammon sille sindana eqqidi poto dandiday si beeqtis iza kuyera kaccisila mithati beechchoosona

hayssafe bollan nayti kilira dude kokkiza giita haaththan meceti sheweeko ka ishi deyosana orddo addeni issi maca asatikka beettosana

Hasafe bollan de issa asatamenni beishi bootha may7o mayidi puddetha kezi shirde oosana hayssatappe baggatikka baynta kushen haaththe oykki diidi oosana

Hayssafe bollo nenefenshi tamarida asati eqqidideizayssa geees hayssafe teppeka so ati anexire aathidi deeosan.

Hessafe bolna issi maanabotha bandira malan mayada ba hodhan qoobe wothada wora giddon qida pato dendida hessape ays.

Hayssafe bollan deeza misilenyos qanqisizay phissi indiya qamuse maay'ada hayssi arban inqendeza mezinana boota dhiskidayssa gessees ziueera kadun guzaybeettees.

haysafe bollan giita zuma garsen asati shiiqida eqqidayssa beyo dendawoos hassi asatikka golayta sodo yunibersitife biidi uchchenna bola qogizabessa be ishede oossana

Haysafe bollan denza misilemes pundisizay giika zumappe haaththey duge goggizayssa beos azumoyppeka geeshsha haaththey gogishe dees haaththey hugiza ollayka karexees.

hasafe bollan de7iza misile minu beshi gita zuma bollara duge haathey duge xelishe dees garserakka nayti peetoosana tiixaykka cililokqo

hissafe bolyon dehisa miishilene deeshiza duuthata shiiqoy wuri beetteessa daro mithatinne woratka beedooshana

hayssafe bollan kamildere tocia waanma atama gidida tungan hurikko addisaaban disa inxoxo parke beettees hayssan ga itophiya giza xuufe de7esnaytikka beettoos

Hasafe bollan issi ayazo7chu hemmanada bochcha medha bakshon oykkada wora giddon eqqa poto dendidayssa dhayabisa.

Hesafe bollan issi zo7o mayoowayden indoy gootha bandira mela oykkada wora giddon eqqada poto dendi dayssa hayssi misiley taas qonci sanas dandaides

hayssafe bollan shiqida asatas issin diyaparamashe deresenne mizayssa derayss intika qorqoro garsen attidi de oosona intaru shanka sharay micati dees

Fayssafe bollan asati shiiqidi yiidi payddama tawqiya kessana salafetti deyssa beyayssa ha asati ga gandasinthen komputarenne dumma dumma miishata oykkido..

hayssafe bollan asati salafettidi ekkidayssi beettees. haasatappeso nam''un giddon nam''u adussa addetti beettosna issi naykka manaxire axidi dees.

issappe bollan tamareti mudi nashional aydes musgeba histizeesse beyawys kashe naytikka heera salafetidi dizayssa beettes issi addeyka ba hu7e bolla qoole wuthidi eqqides

hayssafe bollan shiiqida mishilenos qoncisizay tamareti salafetti eqqidayssanne hiisiedey sinthen eqqidi biita mazagabanas giiqettizayssa beyo dandawas

Hayssape bollan shinqida asay nashona aytos esasishin issi away botha wanya may difdi be eesho mmisha dizayssa xeellashedays.

lissafe bolan shiqidame sinanabeshin asati salafetti eqqidi nashional aydde kessamas giigettizayssa bessiista issi addeyka huphebo akku

hisafe bolan asati yiidi miskabas shiqidi matagabetti hidhisayssa beeties ichachu adden aytikka eqqidi de'unosan issi indiyakka ustala be hisshi imashe daas.

Shihetida asati wurikka naashina nayde hessanas salafete eki qeessappe oos kisisiza asaykka hiidi ottedile oosa entasinxenka maashine dees

hayssafe bolnan nam7u adderanne issi indira mittidi naashonalayde kessisida essabeyayss issi indi akamus dimekko ba huphe bolla xemikame xaaxada de7awus

hayisape bollan tamaresinne duma duma qeega asati yiidi miskeba mazagabettizayssi beettis hissi hanteyka malalaya may7ydi deizayssa hamsilee qonisees

Hayssabe bollan mudhu hasati yiidi banki sonutidi bankesowaagel pilote ekkidayssanne miskeeba intin ooththizayssa be ayss maasateppekka nam'attin ooththizassakko.

Hyssafe boolan shiiqida misiley nuus qonccisiday cililo shuraabe woykko samaye qommo shurrabe mayida inddoti ichashu sha7u metire wotha onggidi wancca denthizayssa bessees.

hayssafe gollan issi medimeska iza ayko hessi kilobeska yana iko haseqqaisayssata issi addeyn ta zorizayssa fe eroosneytikka zoqu mayo mayda

issafe bollanki dehissana anuni meesi halal7o medha may7o may7di iqqidi asimidi dees izaabeerakka hara dumma dumma nayti kowaase kayiza malaya maydi eqqida

hayssafe bollan nam7u issi kilobesika iza kowaaseka ancheti goole gelthidi benta asal daanye woykko daaniya idimmanas woxxishe de7oosona enta daananka karetha mayo may7idis

Hayssafe bollan issi indoy xilido may heda malrefe bolla sefeda haasara shidaas ha wagqarakka hedzdzua dela issi xehoroy wayida ingira majesha bolla eqqidi de'osona

hayssafe boldan kowaase fa iza nayti biittoossa kowaase faa a cufetha daantas mayo muydi eqqidi de7o barani aka hintara eqqala deawas

Hayssafe bolla nam'a dumma dumma kilebes ka'iza kuwase kassanchchatinne issi zo'o malaya mayida daanyay beettes hayssika kareththa qalse ma'idees

haysafe bolla naddumma dumma kilabeskayiza kowase kaa anchati beettoosuna intafe kaysse kilabes boothtsinne hanqoy qasse zo7o may7idayssa xeellays

Haysafe bollan issi kilemeska iza kuwaase ka unchatanne intas kuwaasa naangiza berlena wui issife idimettidi eqqidayssa beettees hinte kidasoyssa cililokko.

hayssafe bollan nam'u kuwaase gaanisa ka inchati issi killabes kaizayssa muyo issi malatethafe dendada eradis idimettidikka yiishe de' oossona

hayssafe bollan daro indosiissife shiiqidi puxxanas kiiqitidayssa beyo dandayoos inta gueerakka zo7o may7o mayli ba kushen yelalo baaziyoykkidi daannay giigettides

Hayssafi bollan deeyssana sileos onisife nan7o dumma duumma kilabeska hayssa kohaseka inchati beettoosana inta giddonka inta kaassiza asati doossana.

Heyssafe bollande iza misili mini beeshin hissi paranjade mancistare siti giza koharse kilobes ka iza atdey haalan de gizay gita ingilize pirmeliqees kaasses harami dayessa beyoos.

hyssafe bollan daro asati siiqidi eqqidayssa dooss hayssatappeka asati kowaasekka izayssanne kowaase oykkidayssa be7ees hayssatappeka nam7o asati banta qanqoobe oththida

Hayssappe bollan diza misile qoncisizay kuwaase kaa'ishe issi naayi kundida issa woykko laabanida issas ferest aydi woykko essinthodi hikimina asay immiza issa be'o dandayoos.

hayssafe bollan eqqida asata nuni beeshin nam7u asati sinthen eqqidi kowaase oykkidayssa biyo dandawos enta guyerakka daro asati beettosoma issineykka kowaase mano muyidis

Hnsabi bollan deesa misili kowa seka izananchi weytosana nayssatappeka eheedzdzati guyera kki dosoma issimenfa sensera baduuna doyidi ufayettishe dees.

hesappe bollan de'iza mishata nus beyikko eri simoos qoncisiza eiy bira giza aplikeshinen intesdes aykkota shammanawo maaddes giza issa edises

Hayssappe bolla dezama siletan beshin afaraqate afara geltifo garsera qasse zamela koppiiskedi kessi zamashiney beettees hamashineka kareqhtsa medho oykkides.

hayssafe bollan shiiqidaissasani beshin charjerewykko silke asay baatere kunthana go7ettizayssi beettees hayssika nam'un sakayizasoy beettees

haysabe bolla deeziamusile karethame yililo men baykkida biitta bookkanas woykko issi so7aze histanas hadhawodey woykko teknologey ehida miishe beyo dandawoos

hayssafe bollan de7izayssa tani beish hawodey ehida may7o o7ethanas woykko giigissanas maadiza mishshe kawuya gizay beettees izaachcherakka mixeti utti dammanoti deettes.

hassafi bollan deessa misilenoy deissi dumma dumma medho oykki dam markereti biitaashama iza bolla kakadi dirafigiza xuufe xaafetidide izayssa beyo dandaais

Hissafi bollan de iza misilin ha teknologiy ahida amiisheta bessees hamishekka issi issi dumma dummawaadata ashshaganassinne istala rakkammanau maaddees

hasafe bollan deizayssi hawodey nehida tukke gaaciza maashine giddon tukkey qolettidi dizayssa beyayssa hamedhoy hayssas kamedhoy karethanne marco medho walakka woykkides

Haysaappe bollan de iza amisilelini beeshe dumma dumma midho oykkida markerefi beettoosona hayssatikka zo7onne cilire gideberayssa akeeko danda7oos.

hayssafe bollan deiza misile nusi qoncisizay mabiratey dhayishi nuni go7ettizaysa woykko jeneneetere gizayssi dumma dumma midho oykkidi gita suuqean bayzettizayssa be7o dandawoos

Hayssafe bollan diza misileomes qoncisiza hawodey ehida telefijini woykko tiiwi gizayssa bessees hayssika sinthera ha yuueti gotees.

hessafe buda baggan shiiqidayssamen be ishin gita firiche woykko haaththe erxisizaynne iiskati xonna mela maaddiza miishay beettees iza giddonka lawuze ophillenne dumma dumma miisheti beettos

Hayssafe buyon shieqida dabtaranoon geshi sina langiza xofe beettes hayssiza samay medhonne booththa medho walaka ekkida dabtare gidoyssa xeellays

hayssafe bollan shiiqidaysa nuni beyishi issi boothanne garethan odoowalakka oykkida kaame meettes ogithi xanga asay eqqida ogas biddorakka mithati toketida

Hayssappe bollan de'izays tanubesh karithane yeri lo7om ala midho alakka oykkida kaamen buro oga gingisi she dizayssa be ayss hayssa achchinka maabiraate shubati beettoos.

hayssafe bollan gita asati xirilo mol7e orkkida saykile naankizayssa pebeyayss dintafekka sinxera dizay bahashe bolla borsa oykkidi deees

hayssafe bolla beyishin issi birata medho oykkida lo7iza kaamey eqqada de,awus hayssaska oyddu goommay dees gomma medhoykka karethikko

Hayssafe bollan dumma dumma kaametinne kaameta bollo okkida orototinne dumma dumma mimsheti beettettes kaametikka dumma dumma med oykkidayssa hamisi le hiqo higisees.

aysafe bollan shiiqi dinussi hita baabure oge bolla biza baaburey beettees ogey kacu hidonne no7izaysa gizayssa misilappe bewu dandayoos

heessafe bollan deyssan misilee taas qoncisi asati dihan utidi maro bayntisayssanne anko asati qasse intarachina amegtishe handizayssa besse

Hayssafe bolla shiqidane silenibeyshin dumma dumma mele7oykkida kaameti beettoosona ha kaameta sinxinka cililo mithati diroosonna kita himxayka bettees.

hayssafe bollan de'iza misine yunibeshon nam7u karetha may7o meyida asati fantha kushe payketidi dizayssanne inta guye raassiyade eqqidi kushe baqqidayssa bessees

hessafe bolan issi macasiyora isi adera gita wogga aspaalten saykile laaggishe de'ooson henta achanka poo'oy de'ees

hissafe bollan deeza misileenos kunxisize issi kaleta mayomayeda atte goomma awa kugare laaggish tuddebizayssa bessiyes iza s kede bagkarakka suuqeti beettosona

Hayssafe bollan gita oge bolna baware yizayssafe odan dawasti xayka buro booketi shenne ooththeti sheedisza biittay be ayss.

Hansafe bolla deiza misile nonti asa assi addaggita bootha ne karethan awalakka ekkida kaame bolla ekkidi kaamameekkishenne haaththe qulishe deees.

hayssafe polan deyiza misile miis qoncise nam7ullo isa kaameti beettosana issi nay birate medhokiddishin issi nay qasse booththikko inda bollakka ciishay dees

hayssafe bollanka booththa orpheley beethtees sabollakka zo7o medhora itiyoppiyan giiti xaafettidi deees goommaykka de7ees

Hansafe bollan issi motore beettees motora achchanqa qarxara yuuyida bessay beettees bude baggarakka keeththay beettees biitayka gees shiido nayssappe ays.

Hayssafe bolla issi makalakiyo makinay beettees hede bakadaka haray beettees iza bollakka dophaden bandiray wa7idinne dees imucha asa tiqqa beettoos.

hayssafe bollon diizanas gemmus qoncisizay kaami giddon gashe kaame giddon uttida addey beettees he bagkarakka issi addey kaame uchchin eqqidi silqe haasayidayssa be7oos.

Hayssafe bollan karetha wula oykkida dumma dumma medhara oosettida gita lo7iza pooqey beettees hayssaskka qorqqoroy zo7o gididayssa ha misileppe qonccana dandda7ays.

Hayssafe baggan issiyadey eqqidi haasa haasay ishin issiyadey qasse eqqidi siyizayssa besseys pantadiyoonanka maske aaththidi de oosona ayfen qamayan xira aaththida

hayssafe bollan qorqoro adhayo direttida keexxan wekko buro keexxattishe dizaggita keexxay betees ha keetthay gabburo keexxattishe dees ha baggarakka kaame beette

hayssafe bollan giddora lee7o ogetiza sohoti beettoosa sohati xaaraka cililonne lo7iza dpudhiza ciishshati beettosona hayssatas misi lee qancisides

haysafe bollan suuxida misile nuus qundsiza noho wiliste gizayss atoetha ongedi buo isa koetha histidi hashshondana gastides iza eriso eesisho deess

Hisssafe bollay shinqida misina senefeeshe buro keexxettu shiddiza keeththe beettees keexxettidikka wuri boynleyssa amisiley taas qoysides.

hessafe bollan deesa misi liemus qoncisiza loy iza keeththati ooththettidi wuridayssa beyo dandawoos inta guyenka gita denbay betees denba bollaka issiyade beettees

Booththanne kaleta medhe oykki daggita keeththay beettees ha keeththayka iita lo7ees sinthenka cilido bessati giigettidi de7os cililo mithatikka bettetees.

Heyssafe goryan shiiqida asatanibeeshe tamareso tamaridiwoykko yumbarayste geleti midte olentidi anjeti danayti anjeo mamumayo dinne maanjagasen ababa oykkidi adalashin shiiqi dos.

hassafe bollan koten giza shurabe mayida tamareti peettoos hayssatikka timirte ongiya injettizayssa woykko qamma wonchitayssa be7o dandayoos

hayssafe bollan diisa misi leemius qoncisizay issi addey gaaththara karetha may7o may7di ba huphe bollakka qoobe woththidi eqqidizayssa phessees izageera kamithati ciishshatinne keeththati beettosona

hayssafe bbollan issiadde anjetu shen asay mayiza mayo may7idi madareke bolla kisi ekkidi halasa aastizayssa bessies za sintherakka hinay napa etti dil dees

Safi bolla deesa munsile qita tamaare so keeththay beettees atamare so keethta lixenka mibiitay dees maateyka micetti dizaynsa du7es

hayssappe bollan de'iza misile nuus qoncisizay yumibersti giddon diza doormachi beettoson hayssa giddonka nayti gede ha hamatettizayssa be7o danda'oos

hayssafe bollan diza issanenon benshi timurte ministere dunekka birhaanoy beettees ahayssa bersenka qoncetida astamannu namu antoki file wudete bolla mumida qofay dees

hesafe bollanne boyiza misiley cililidi lo7iza tamareso keethay beestees keeththatikka garsininne afan lo7edi heexetidayssanne tamaretas lo7o giddoy beettees

Hayssafe bollan baro asatu siiqiti maxaafa keeththa galidi ettidayssanne nababi shidizayssa xililo dandawos henta gu7erakka umma dumma maxaafati shiiqidi uttidosana.

issafe bollan de isa aawa yunibeeshi ahuphe bolla bootha qoore woththidi hayfe malalxidey woththidi afushe maygirapoone oykkidinne haasayishi de ees

hayssafe bollan diza tamare ta tani be'ishin wurikka tamaresa yiid uttidi xaafizayssafe hayssa tamaretikka tamaresa mayo mayidi de'oossana dabbitare bollaka hokkidi xaafishe dos

yssafe bolla siibzdzo asati dunguza may7o may7idi banta kushenka kallo oykkidi ekkida issafe oosa issi haaweykka akushen ay girafon oykkidi haasayi shi doossa

Gasha nayta shuushidi timfteso geethidayssanne ente tamarsi shilizayssa geettees inte giddonkakka ana mela dumma dummu miishiti giigettidi degeettes.

hayssafe bollan shiiqida asata noni beeshin timirte ongidi angecise mayish mayishi poykko anjatishe may7iza may7o may7ydi salafete eqqidayssa bessees

Hayssafe bunnan issi tamare so mayo mayida tamare iqqidi teeys izaguyerakka yelelo adho oykkida budheti woykko cirshati beettoosona

Hayssafe bollan deeza misi leemos qoncisizay asati zo'o medho oykkida oyde bolla uttidi sibseba shiiqidayssa bessees inga sintanka haylandera haaththe shiiqidi gees.

hessafe bunnon tamareti anjettizayssa bessees tamareti anjettishe mayiza malo wurikka may7di addarasha giddun shiiqetidi uttidayssa beyays

Misafe gerlan gashshe nanta tamaresin menta shiishidi tamarsidayssa gaays inte giddonka borthaara qatara kaa'izawazi inti woththidayssi beettees.

Haysafe bollan issi astamarey eqqidi booththa may7o may7di nay asa silxana mishi dees hanko hasayka uyde bolla uttidi de7osona inta silthenka ciishshay dees.

Hessappe bollan issi medo may'o may'ida asati duge yuigisishede oosona haasatikka oge oosanchata gididayssa inta mayo xelidi ero danda'oos

hayssafe bollan harfe asayehisa makima woqo ambulonsi ekidi dees sinthankka poolise malara may7oda am7u asati phedooshe ma kaa machenta issade eqqites

hayssafe bollan issi moteerey beettees motora yuushun dumma dumma asati eqqi dizayssa beyoos sa7ayka iray bokkidas gisho wurqatidayssa hamisilappe be7o dandayaas

Hayssafe bollan oge ooththeza asati uttdi giigisi shsh dizayssa beyo dandoos hayssafikka haaththe baana mella izas giigisishe dettees

Ha'isafe bollan aspaltara gita kaanoy hizayssi beettees gedera habagga ti xarakka gita shuchchati de7osona mithatikka beettosona

haysape bollan de7iza misile nus qoccissiday buro oosettishe diza ogey beettes;a gede baggarakka gita keethay woykko hinxxay beettes oge bollakka asati hametoosona.

sinsafe gullan giza misile kami akeekish gita kaame woykqo oge giidisiza kaame beettees giza sinsenka nam7u masati yoyttosana kaama goyerakka qililo mithati deettes

Hayssafe bollan deiza misileneni weeshi nam'o asati oge bolla dotale jartanenne ollan deoykkidi iraara hamitizayssi beettees.

haysafe bollanka daro tamarida asati yiidi banba doydi kushe miiceti dayssa be'oos hayssatikka banta qoobe balda wodhan booththa qoobe wothidi de'oosona

Hayssafe bollan daro haasati maashine matan eqqi dizayssa besses ha asatikka maashina achen ochishe de7oosona issi nayka ba kushin samay birata ekkide.

hayssafe bollan deiza misiliya nuus qoncisizay daro asati safarappe shiiqidi kezidi bantasafara oge yiigisishin woykko bookkishenne tubbo aaththey baanayssa yiigisidayssa bessees

Heysafe bollan ichaacho asate qqidi haaththe aqirabote beyizayssa keetays haasatappe kayssi nay dunguza qoobe aaththides hankoy qasse hari qoobe aaththides

Hayssafe bollon shinqidan misile obicha giza worada hashulo yidi saggidi ooratha haaththe wuyettiza haaththe projekte indi anjizayssa xeellays.

Hayssafe bollan de'isa misile nuni deyshi heedzdzu bambaci beettoosana hayssatappeka nam7aya dooyettidi gogishe dizayssa xeellays.

hayssafe bolla dumma dumma may mayida asati woykko tamarida asati bamba dawidi koshinne icettidayssa beays issi addey qabawefe bolla manaxire wothides

hayssafe bollan asay haaththa asas shiishshanas giidi ginbe woykko kieththi keeththidayssi beettees hayssika asas haaththa shiishana gididayssa eradis

Issafe bollani issi aayu jarkanea kayyda haalti tikkilayssan feyays ha'aayi akka baho7hibolla so7o shaas qachchana biixato udale jarkane haathe kunchasi dawas.

Hayssafe bolnan issi addey baamba dolidi kush mecetishi dees ha bagga akaseyade qase mecetish dees inta guyerakka dumma dumma asati beettoosana.

Issafe bollan deizamisilaan xeellishin maathey pude kokkizayssa beyo dandarosayssika addisaabe giddo kataman gigidayssa xeelloos.

Hayssafe bollan deesa misil nibeshi dissi n diya totale jarkame kayada haaththe boonoppe tikkisayssa beyo dandawoos ha indiyakka ba huge bolla zoo'u shaashe qaccadus.

hayssafe bollan shiikida baambatappe man7atti kulkishhe de oosona issi meeta kordetidi teees hayssiko simmito bolla kukis